2. kowa yaje brini yasan tsarin daban yake, birane tsari kan sune suna tafiya dangane da girman birinin, tarihin birnin ko kuma tsarin shuwagabanci da birnin, mafi aka sarin akan gidajen gwamnati da kuma manya manyan hukomomin su, a tsakiyan gari. Sannan akan sami kamfanoni da masana’antu a chan bayan gari, abunda suke fitar wa da kamfanoni su ta kan cutar da jama’a saboda haka ake kai su chan bayan gari, kasuwanni zaka same su, suma a cikin gari ne, tare da asibitoci da kuma hukomomin tsaro, zaka sami abubuwan hawa suma sun barbazu duka cikin gari. Gidajen jama’a yawanci tsakiyan gari cikin gari, yanzu ne da abubuwa sukai yawa akan yasa mutane har suna komawa bayan gari, dan gane da lura da cewan cikin gari ma ya cika yanzu, haka birnin suna da tsari na wutar lantarki, ruwa, fitar da datti da kuma wasu abubuwa da suke da amfani da rayuwan mutane wanda zasu inganta musu rayuwa. Wadansu lokuta zaka samu mai wanka sha kashen wanda mutane ma mutane ke zama a cikin garin daza a rabu tsakinin al adu da kuma wasu abubuwa daban

jama’a barkanku da dare a yau na zo ne in gabatar muku da jawabi a kan biki tsakanin bryan da bill da ya samu halartar abubuwansu da dama wanda wannan biki an samu dai yin shi ne a waje wurin da ake shan iska a inda ya samu halartar mutane da dama da ‘yan uwansu da abokanan arzikinsu masu taya su murna akwai abubuwa da abokanan ango waɗanda suka samu halartar wannan guri su ne suka sa kaya mai ruwan toka sai ƙawayen amarya waɗanda suka sa kaya mai ruwan hoda a wannan bikin dai wacce ta ɗaura auren a wannan bikin dai wacce ta ɗaura auren sa a bainar jama’a aka samu aka yi ɗaurin aure wanda kowa ya shaida da cewar an ɗaura aure a tsakaninsu bayan an ɗaura auren ne kowannensu ya gabatar da naci jawabin a kan son da suke wa juna a tsakaninsu da aka yi har ƙarshe ta ba da jawabi ta kuma ɗaura auren a inda daga baya gabaki ɗaya mutanen suka taya su murna da kuma wasu ban gajiya daga nan ne kowannensu ya yi tafiyan shi a kan hanya wanda yake nuna cewa sun zama mata da miji a tsakanin sannan kowane aboki da ƙawar amarya su ma suka taka musu baya.

A yau na dawo ne in yi maku bayani a kan yanayin shugaba a wuri n aiki, yawancin lokuta mutane sukan fuskanci ƙaluba le daban-daban na waɗanda suke shugabantansu a wajen aiki, a inda, aka bada misalai da dama na irin kala-kalan mutanen da akan fuskanta a wajen aiki a matsayin shugabanni,, wasu ba sa girmama ka, wasu ba sa daraja aikin da kake yi, wasu kuma ba sa yaba maka ka yi abu mai kyau amma ka yi ɗin,, wasu kuma s ukan nuna ƙasƙanci a tattare da mutum wanda yake aiki a ƙarƙashinsu, akwai shugabannin talakawan da abubuwan da suka n yi da yawa, da ya danganci su nuna bambanci tsakanin ma’aikatansu, ko kuma a’a duk wani abi n da ya shafi amfanin ma’aikata ba sa bari mutum ya shiga ciki, inda yake zamanto matsala a tsakaninsu da waɗanda suka ɗauka aiki,

Barkanmu da warhaka, a yau na ƙara dawo muku ne da bayani a kan matakin da yara suke ɗauka idan za su koyi tafiya Yawancin lokaci bayan yara sun kai wata takwas su kan fara rarrafe inda suke tafiya a ƙafafunsu guda biyu da hannayensu bayan wata biyu; ɗaya in sun wuce zuwa wata daga wata takwas ɗin nan zuwa wata tara a nan ne su kan iya dafa abu su gwada miƙewa ai; daga wata tara nan zuwa wata tara da rabi a nan ne suke iya daddafa abu su miƙe har su motsa daga can zuwa nan, bayan wata tara da rabi kafin yawanci su kai wata goma a nan ne suke iya dafa ko abubuwan wasa masu taya su motsawa daga nan zuwa can wani lokaci ma a wannan wata goman wasu sukan iya miƙewa da kan su ba tare da sun dafa wani abu ba daga wata goma ne yawancin yara za ka ga suna iya su miƙe su rarrafa su tafi da daga nan zuwa can da kan su ba tare da taimakon wani ba, wasu kuma sukan iya fin wata goma kafin su iya dafa abu da kan su suna tafiya.

Jama’a barkanmu da warhaka, a yau na zo muku da bayani ne a kan malaman makaranta, a yawancin lokuta mutane bassa daraja malaman makaranta kaman yadda ya kamata. Kuma su malaman makarantan nan su suke taimakawa suke ba ma yara ilimin da ya kamata wanda ze inganta musu rayuwa yau da kullum. Yawancin lokaci malaman nan su suke samu su yi du abin da ya kamata wurin ganin cewa ilimi da ingancin tarbiyan yara ya tafi yadda ya kamata akwai malaman makarantan da bassa samun abubuwan da ze taimaka musu wurin ganin cewa yara sun samu ilimi ingantacce, wanda ze amfane su nan gaba a rayuwarsu, yawancin malamai sukan so su samu damad da za su koyad da yara a yanda ya kamata amma ganin cewaa ba sa samun haɗin kai wani lokaci daga wurin iyaye ko kuma al’umma gabaɗaya, sai ka ga sun shagala ba sa ba ma yaran lokacinsu yanda ya kamata, wasu har yakan danganci da rashin samun ingantacciyan biya ko kuma a; ba a ɗaukar su da mahimmanci kaman yanda ya kamata sai ya zamana cewa ba sa ɗaukan aikin da mahimmanci a bisa yanda tsari ya ce.

A yau na zo maku da bayni ne a kan dabbobi da ake iya zama da su a cikin gida a kula da su, yawancin mutane suna da ra’ayi daban-daban a kan zama da dabbobi a cikin gida, wasu sun fi son karnuka, wasu maguna, wasu zomaye, kai hatta macizai ma wasu,, kowa dai yana da nashi ra’ayi n dangane da dabobin da ake zaunawa da su a cikin gida, akwai kuma dabbobi da za ka ga ba sa da cutarwa ko wani abu, amma mutane da dama ba su cika so su gan su a cikin gidansu ba, akwai kuma dabbobin da za ka ga ba kamar waɗanda ake ajiyewa ba ne, amma kuma mutane da dama na iya ajiye su,, kamar macizai waɗanda an san cewa suna da illa a gare mu amma wasu sukan ji sha’awar su aje su, Kuma duk waɗannan dabbobi da ake ajewa suna buƙatar tsaro da kulawa, ba kamar waɗanda za a zo a aje ba ne kawai haka, a’a face sai an samar masu da isasshen kula,

Jama’a barkanmu da warhaka, a yau na zo muku da bayani ne a kan addini A dai yanzu muna da addini kala-kala fiye da yanda kake tsammani masu adadi wa’inda wasu an san su sosai wasu kuma ba a riga da an san su ba akwai addini iri-iri wanda wasu su kan bauta ma abubuwan da ma muke gani, wasu kuma su kan bauta ma abubuwan da ba gani ake yi ba. A misali kamar yanzu mutanen Hindu su kan bauta wa gumaka wasu ko bishiyoyi ko kuma dai abubuwa da dama wanda ba sa motsi ba sa ji se kuma akwai addinin Musulunci wanda shine ake bauta wa Allah da littafinsu wato Kur’ani, sai kuma akwai addinin Kiristoci wanda su ma suke bautawa Yesu da kuma littafinsu mai suna bible, akwai addinai kala-kala da dama wanda wa’innan ne dai wanda aka fi sani a cikin su gabaki ɗaya. Yawancin mutane su kan yadda da abubuwa da dama da abubuwan ban al’ajabi wanda bai ma shafi addini ba.

Jama’a barkan mu da warhaka, a yau na zo muku da bayani ne a kan aikin ɗansanda Yawancin lokuta ‘yansanda sukan fuskanci ƙalubale da dama wanda yake sa kowa yake da ra’ayoyi a kan su wanda su ma har ra’ayinsu yakan bambanta, wasu a cikin su sukan iya jure duk wani abu daga mutane wanda ya danganci mu’amalar aikin nasu wasu kuma da dama ba hakan ba ne ba, wasu sukan ɗauki wasu aƙida su sa ma ransu wanda ganin cewa sun kawo wannan mataki na ɗansanda zai sa su su iya yin komai kuma ma kowa. A wasu lokutan kuma ‘yansanda su kan zama masu taimako ga al’umma inda suke ceto rayuwar mutane da dama ko kuma a’a su taimaki mutane ko kuma a’a su kawo ma mutane agaji a inda suka shiga wani matsala ko kuma suka shiga cikin wani abu da ya danganci salwantar abubuwansu, ko kuma a’a illata su, ko kuma dai wani abu da ya shafi rayuwarsu.

Jama’a barkan mu da warhaka, a yau na zo muku da bayani ne a kan biyan haraji. yawancin lokuta da dama mutane ba sa fahimtan mene ne ma haraji, balle har ya kai ga su san dalilin da ya sa suke biyan shi ko kuma a’a ya kamata su biya ko kuma be ma kamata su biya ba yawancin ‘yan kasuwanni ba su da ilimi a kan dalilin da ya sa suke biyan haraji ko kuma a’a ga yanayin yanda ya kamata su biya, a yanzu yawancin masu kasuwanci ko kuma a’a kamfanoni da kuma a’a wani wanda ya kamata su biya haraji kawai suna biya ne dan sun san ya kamata su biya amma ba wai dan sun san amfanin shi ba wannan haraji da ake biya shi yake temakawa wurin gyara ma al’umma wajajen zama, asibitoci, hanyoyi da dai sauran su Idan an samu wannan harajin ne shi ne za a iya amfani da shi a yi wa al’umma hidima wanda gwamnati takan bi duk wasu masu sana’o’i ko masu kasuwanci mai zaman kansu da wa’inda ma ba na zaman kansu ba, in suka biya shi ne ake iya a samu a haɗa wanda za a yi ma al’umma aiki da shi.

Jama’a barkan mu da war haka, a yau na zo muku da bayani ne a kan wasanni wanda ake yi kala-kala da kuma amfanin shi. Yawancin mutane sukan ɗauka wasannin nan a matsayin abubuwa ne na nishaɗi, wanda kawai mutum ze yi ya ji daɗi wanda kuma ba haka ba ne, su wa’innan wasanni suna da matuƙar mahimmanci a rayuwanmu da dama na yanda in kai nazari za ka ga cewa yawancin wasannin da ake yi suna ƙarawa ma su yin su lafiya. A misali yanzun jama’anmu na Africa wanda yawancin lokacin su in suka je yin shiga wata abubuwan ko sojoji ko wani ma’aikata hakannan ba su cika samu ba amma za ka ga da sun fara zuwa wannan wasanni se su samu ɗaukaka fiye da yanda kake tsammani, a yawancin lokuta wasu sukan buga wasannin nan ne kawai dan su ci. Wasu kuma sukan buga shi ne da zuciya ɗaya yanda za su yi ma al’ummansu hidima ko kuma ya zama silan hanyan cin abincin su wannan de yana ba da bayanin cewa shi wannan wasanni ba wai abu ne kawai da za ka iya yi na cikin nishaɗi ba yana amfani da hanyoyi da yawa ga mutane da dama.

A yau na zo muku da bayani ne a kan soyayyar da ke tsakanin mutane, Wani lokaci wasu sukan haɗu ne a lokacin da mata, wanda za ka ga wasu su n zauna da mutane sun shiga ran juna, ko ko a’a za ka ga wasu sukan haɗu ne a hanyoyika da dama, wanda wasu may be a hanya za su haɗu, wata ƙila a’a za su haɗu ne tare da wasu wanda suka haɗa dangantaka, ko kuma a’a wasu sukan haɗu ne a gaba ɗaya zumunta da dama, wasu kuma sukan haɗu ne a dai inda ba za ka yi tsammani ba, wanda bayan sun haɗun nan sai ka ga sun ƙulla abokanta ka da soya yya mai ƙarfi,, wanda har ɗaya n bai da lokaci ko kuma a’a ya ga yana samun wani mu’amala da wani bayan shi har zai zo ya samu kishiya a tattare da shi, wani lokaci kuma wasu mu’amalarsu yakan zama mai tsanani wanda har ba sa iya zama ba tare da juna ba, ko kuma a’a koyaushe suna nan tare da juna,

A yau na zo maku da bayani ne na yanayin yadda ake biki, bikin ma kuma ba kowane ba face na Igbo, A yawancin lokaci za ka ga mutane suna yanayin sha’aninsu na al’ada ya bambanta da na wasu, Su dai mutanen Igbo sukan yi biki ne na gani na faɗa wanda za ka ga za a kashe kuɗi a yi tanajin abubuwa da yawa, abubuwa a ci a sha, wanda ‘yan matan amare za su saka anko amaryan za ta sa kayansu na al’ada, wanda har za a je wurin biki, za a bata abin sha da za ta je ta kai ma shi wanda ta zaɓa a matsayin shi ne za ta aura, yawancin lokuta amaryan za ta shigo wurin bikin da ƙawayenta, Inda Babanta zai ba ta wani abin sha sai ta je a cikin mutane ta nemo shi wannan mijin wanda ta zaɓa a matsayin angonta da za ta aura, sai ta ba shi wannan abin shan, Wannan shi ne yake nuna tana nuna ma ‘yan uwanta da kowa ma da kowa cewa shi ta zaɓa a matsayin mijinta, Bukukuwa sukan bambanta da al’adu daban-daban wanda kowa yana da yanayin na shi zaɓin,

Jama’a barkan mu da warhaka, a yau na zo muku ne da bayani a kan yanayin yanda mutum yake kula da lafiyan ƙwaƙwalwanshi Yawancin mutane in suka ji ana maganan mutum na da lafiyan; rashin lafiyan ƙwaƙwalwa sai su yi tunanin ko mahaukaci ne ko kuma dai wani rashin lafiya ne da; rashin lafiyan ƙwaƙwalwa yana zamana kala-kala ne kuma akwai yanayin matakai da dama da yake kai wa. Akwai wanda za ka ga ɗin yana da shi, amma be ma san yana da shi ba Akwai kuma wa’yanda suna da shin suna yawon su lafiya lau ba tare da wani matsala ba. Akwai kuma wa’yanda za ka ga suna da shi, ba su sani ba har sai ya kai matakin da ze sa su hauka, lokacin ne ake gane cewa mutum yana da matsala. A al’ummanmu na yanzu, yawancin lokaci ko mutum ya ce ma yana da shi, ba a cika ɗaukan shi da mahimmanci ba har sai an kai ga ganin mutum ya shiga wani mawuyacin hali, tukunna ne ake yarda. Yawancin lokuta da dama, shi wannan in ya; wannan abin nan ɗin yana da matiƙar mahimmanci a nuna ma mutum kula cikin gaggawa saboda kar ya kai wani mataki da bai kamata ba.

A yau na zo maku da bayani ne a kan muhimmancin kula da aiki, A yawancin lokaci mutane sukan yi abubuwansu a lokacin da bai kamata ba, Wasu sukan bari ne sai lokaci ya ƙure masu sannan suke yin abu, Wasu kuma sukan bari ne saboda ƙyuyan su yi shi a lokacin da ya kamata, Wanda kuma ba shi ba ne abu mai kyau,, Yin abu a kan lokaci shi ya fi Saboda in ba ka yi abu a kan lokacin da ya kamata ba yakan zo ya taru ya yi maka yawa, Ko kuma a’a lokaci ya wuce, Ko kuma ya zo ya riske ka a lokacin da ba ka da lokaci ko daman ka yi shi, A yawancin lokaci abubuwa da dama ya kamata a yi su a daidaI lokacinsu, Ba tare da wai sai ya taru ya zama da yawa ko ko a’a lokaci ya ƙure mutum ba yi da daman da zai yi sannan sai ya yi, Yawancin mutane mukan shagala mu manta da cewa kowane abu da lokacin shi, Maimakon duk mu tara abubuwa ba tare da mun yi su ba, Ya kamata a ce mun yi su a kan lokaci wanda mu kanmu zai fi mana sauƙi ba tare da mun sha wani wahala ba wajen yi,

Jama’a barkanmu da warhaka. A yau na zo maku ne da bayani a kan yanayin tafiya da abubuwan da ake amfani wurin tafiya daga wannan waje zuwa wannan waje. A al’umma da dama da mutane da dama sukan yi amfaani da mashina ko babur ko kuma motoci, duk dai ya danganta da yanayin abin da mutum zai iya biya yanda kuma shi ne zai iya kawo mashi sauƙin motsawa daga wan wuri zuwa wani waje. ko kuma a’a in mutum zai yi tafiya ne daga wani gari zuwa wani gari a bisa yanayin yanda rayuwa ya canza, kimiyya da fasaha ya kawo mana abubuwa da dama wanda ya danganci, yake mai da tafiya daga wani wuri zuwa wani wuri abu mai sauƙi. A da, yawancin zamani, da sai dai amfani da su dawakai da abubuwa, amma yanzu an samu cigaban da mutum zai hau mashin ya je duk inda zai je, ko kuma a’a ya tuƙa motarsa daga wani gari zuwa wani gari cikin sauƙi baa tare da ya wani sha wahala ba. Kowane yanayin tafiya mutum ya danganci daga yanayin abin da zai iya biya ya ɗauka ko kuma a’a wanda yake da shi ko mashin ne ko mota.

Jama’a barkanmu da warhaka. A yau na zo maku da bayani ne a kan taimakon al’umma. Yawancin lokuta da dama mutane sukan gaza a wajen su taimaki al’umma, wanda ko munga abu ne mai matuƙar kyau, saboda yana nuna ma mutane wanda basu kai wani matsayi ba cewa duk ɗaya suke duka mutane. Wannan taimako da mutane suka yi shi ne a riƙa tallafawa mutum ya miƙe shima da ƙafafuwansa. Akwai kala-kalan abubuwa da dama da ake yi na taimako ga al’umma, wasu sukan je asibiti su ba ma mutane abinci, koko a’a su taimaka masu da wasu abubuwa. Wani, su kuma ko sharan titi ko kuma su taimaka wurin kwashe datti shi ne abubuwan da suke kawo taimako ga al’umma. Wasu kuma za ka ga sukan girka abinci su kai ga ciyar da mabuƙata ko kuma kayan sawa wanda in mutum yake da shi baya sawa ya ɗan fitar domin a ba wasu waɗanda basu da shi. Wannan ya kan zamo abu mai muhimmanci wanda yakan nuna cewa al’umma suna sane da mutane, sannan kuma yakan ƙara danƙon zumunci da taimako a tattare da su.

Jama’a barkanmu da warhaka. A yau na zo maku ne da bayani a kan dangi. Wasu suna da zumunci a tsakaninsu soosai wanda har za ka ga danginsu da ba uwa ɗaya ba kooko a’a danginsu da ba uba ɗaya ba baa ma ka iya ganewa. Yawancin lokaci za ka ga mu’amalansu tsakaninsu zai zamanto iri ɗaya ba tare da wani nuna bambanci kooko a’a wani faɗa ko kuma wani ƙyamatan juna ba. Wasu kuma za ka gaa ko za a ce maka dangi ne wanda ba uwa ɗaya koko a’a wanda ba uba ɗaya ba, to shikenan fa an dinga rigima ba zaman lafiya wanda za ka ga ba a samun wani jituwa tsakaninsu a yanda kowa zai rinƙa nuna ma kowa ƙyamata ko kuma kyara ko kuma maa dai a kaasa samun zaman lafiya a tsakaninsu. Yawancin lokaci su waɗannan dangi su ne wanda za ka ga wani, za ka ga mutum mamanshi dabam amma baban su ɗaya ko kuma a’a mamansu ɗaya amma baba kowa da na shi, a irin wannan halin ne ya kan jawo, akan samu cecekuce soosai a tsakanin ‘yan’uwa, wasu kuma sai a ga sun zauna lafiya.